Momu thigululwakalo gwetu goshiwambo otunamo elilo, elilo oohoka haku tulwa oshithima shetu shoshiwambo. Oshithima sha telekwa nomahangu, hashi monika nawa, shina uundjolowele uuwanawa.

Oondjuhwa ohadhi munwa opo kumonike onyama yo kuliwa. Ondjuhwa ohayi tupe woo omayi ngoka haga liwa nenge haga landithwa opo ku monike iimaliwa. Ondjuhwa ohayi pewa aayenda ya simana oku ulika esimano enene.

Uuyuni wopaife ohatu longitha omambakumbaku oku pulula omapya getu. Oshoka omambakumbaku ohaga endelele nomapu nokulongitha, inaga fa sho to longitha oongombe noondoongi.

Mevi muka omu udha omahala omawanawa hoka to vulu oku ya naanegumbo nenge to vulu oku ya nommusamane goye nenge nomukulukadhi goye opo muye mukatale uuwanawa woshilongo sheni ne mu iyuvithe ombili.

Moshilongo shetu shika sha Namibia otuna omihoko dhayoloka no dhayoloka tuna mo omihoka dhawambo , oshiwambo sho wene aantu mbeya ka haya popi oshiwambo mbee ha zala odhelela sho tayayi kiituthi yili no yili.

Oondjuhwa ohadhi dhipagwa opo pu monike onyama yokuliwa. Oondjuhwa ohadhi zi wo omayi ngoka taga vulu okuliwa nenge okulandithwa opo pu monike oshimaliwa. Oondjuhwa ohadhi dhipagelwa wo aayenda sho taye ya okutalelapo, shika ohashi eta esimano.

Otu na oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tu pe omayi nonyama yondjuhwa. Iinima mbika iikulya hayi kiwa kaantu nohayi tu pe uundjolowele, tu kale twa koka notu na oonkondo oku ka longa iilonga yetu yi ili noyi ili.

Ha iilongo ayihe muuyuni koonono yi na oonduli, oshoka aantu ohaya vulu okuza kiilongo yi ili noyi ili taye ya moshilongo shetu, opo ye ye ya tale oonduli ndhika. Oonduli ohadhi eta oshimaliwa moshilongo nosha simana unene, opo kaadhi dhipagwe.

Moshilongo shetu muka omuudha omahala omawanawa moka to vulu kuya naanegumbo lyaandjeni nenge noofelende dhoye ,nenge nomusamane gwoye nenge nomukulukadhi gwoye oshi ikolela kungoye kutya owahala okuya nalye opo wu ka tale uuwanawa woshilongo sheni.

Moshilongo shetu muka omu na iinamwenyo oyindji, muna uumenye, oonduli, oongalangome noshowoo oondjamba. Iinamwenyo mbika yo mo kuti oyo hayi eta aantu ta ya zi kiilongo yi ili no yi ili, opo ye ye ya tale iinamwenyo mbika, noshinima shika oha shi eta iimaliwa moshilongo.

Ohi ohayi telekwa na ohayi kangwa woo opo yi liwe. Ohi ohayi kukutikwa opo yipungulwe yi liwe monakuyiwa. Aantu ohaya yi koondombe ya ka kwate oohi.

Oohi oshinamwenyo shimwe hashi liwa hashi gandja uukolele komalutu gaantu. Ongoye mwene to vulu okuteleka ohi yoye momeya nenge to vulu ku yi kanga, osha ikolelela ku ngoye mwene kutya owa hala okulya ohi yoye ngiini.

Muuyuni wetu muka otu na mo omihoko dhi ili nodhi ili tu na mo aawambo. Aantu mboka haya popi oshiwambo. Ohaya zala oondhelela shoka osho omuthigululwakalo gwetu twegu panda.

Oondjuhwa ohadhi dhipagwa, opo ku monike onyama yokuliwa. Oondjuhwa ndhika ohadhi dhipagelwa wo aayenda, opo dhi liwe kaayenda. Shika ohashi ulike esimano. Koondjuhwa ohaku zi wo omayi ngoka taga liwa nenge taga vulu oku landithwa, opo ku monike oshimaliwa.

Muuyuni wopaife ohatu longitha omambakumbaku oshoka omapu nawa nokulongitha go ihaga kwata ethimbo. Ohatu ga longitha okupulula omapya getu, shoka sha pumbiwa membakumbaku omahooli owala opo lyi kale tali longo iilonga yalyo.

Ha iilongo ayihe muuyuni koonono yina oondjamba oshoka aantu oha yazi kiilongo yi ili no yi ili ta yeya moshilongo shetu opo yeye yatale Oondjamba ndhika, sho ngaa taya tala oondjamba ndhika oha yafutu oshimaliwa, oshimaliwa shino oha shilongithwa moshilongo shetu.

Momuthigululwakalo gwetu gwOshiwambo ohatu li oshithima oshithima shika ohashi telekwa nuusila womahangu tse tatu keshilya wo nomboga omboga ya telekwa nomatama noonyanga okutowaleka omboga yetu ndjika opo tuyi lye noshithima shetu shomahangu.

Oondjuhwa ohadhi dhipagwa opo ku monike onyama yoku liwa. Oondjuhwa ohadhi dhipagelwa aayenda sho yeya oku talelapo opo shi ulike esimano. Oondjuhwa ohadhi zi omayi. Omayi taga vulu oku liwa nenge taga vulu oku landithwa opo ku monike oshimaliwa.

Oohi oshinamwenyo shimwe hashi vulu okuliwa ,oohi ohadhi vulu okukutikwa nenge ohadhi vulu okutelekwa momeya gowala nenge oto vulu okukanga ohi yoye oshi ikolelea kutya owahala okulya ohi yoye ngiini.

Oondjuhwa ohadhi dhipagwa opo ku monike onyama yoku liwa. Oondjuhwa woo ohadhi dhipagelwa aayenda sho taye ya oku talelapo shika ohashi ulike esimano. Oondjuhwa ohadhi zi omayi ngoka taga vulu oku liwa. Nenge omayi taga vulu oku landithwa opo pu monike oshimaliwa.

Ondjuhwa ohayi munwa opo ku monike onyama yokulya, ishewe ohayi gandja omayi ngoka haga liwa nenge haga landithwa, opo ku monike oshimaliwa. Ohayi pewa aayenda ya simana okuulika esimano.

Oto vulu okuya kefuta nookahewa koye, naantu oyendji mboka yeli popepi nangoye, opo mukiiyuvithe nawa, muuvite ombili tamu tala efuta lyeni, okambepo okawanawa taka pepe.

Moshilongo shetu omuna omahala omawanawa. Hoka to vulu oku ya noofelende dhoye naantu mboka yeli popepi nangoye. Wuka tale omafuta, iinima iwanawa, omiiti dhoka ino mona nale ne tamu kala mwanyanyukwa pamwe.

Oondjuhwa ohadhitupe omayi nonyama yoondjuhwa, shampa ndee tatuli omayi nonyama yoondjuhwa ndjino ,otatuvulu okukala twakoka nawa tuna oonkondo notatu vulu okukalongo iilonga yetu kaapena nande ondjala yasha.

Omatama oha tugalongitha ngele tatuteleke iikulya yetu iiwanawa. Omatama ohagayogwa eta gatetelwa mombiga yonyama nenge yiikwamboga yetu mbyoka tatuteleke oshoka omatama ohageeta omulyo miikulya.

Oondjuhwa ohadhi dhipagwa opo ku monike onyama yokuliwa. Oondjuhwa woo ohadhi zi omayi ngoka taga vulu okuliwa nenge taga vulu okulandithwa opo ku monike oshimaliwa. Oondjuhwa ohadhi dhipagelwa wo aayenda sho ye ya okutalela po. Shika ohashi ulike esimano.

Oohi ohadhi telekwa opo dhi liwe nenge ohadhi kangwa wo opo dhi liwe. Oohi ohadhi vulu wo okukutikwa opo dhi liwe konakuyiwa. Oohi ohadhi vulu wo okulandithwa, opo ku monike oshimaliwa.

Oohi ohadhi telekwa nenge hadhi kangwa opo dhi liwe. Oohi ohadhi vulu woo oku kukutikwa opo dhi liwe konakuyiwa nenge hadhi vulu oku landithwa opo ku monikwe oshimaliwa.

Oongombe ohadhi longithwa okupulula omapya, ohadhi dhipagwa wo ngele pu na iituthi iinene ngaashi oohanho nenge oosa opo ku paluthwe aayenda. Oongombe ohadhi kandwa wo opo dhi tu pe omahini.

Oondjuhwa ohadhi dhipagwa opo kumonikwe onyama yokuliwa, oondjuhwa woo ohadhi dhipagelwa aayenda yetu shi ngaa yena oku tutalela po shika ohashi ulike Esimano. Oondjuhwa ohadhi zi omayi ngoka taga vulu okuliwa nenge ngoka taga vulu oku landithwa opo kumonikwe oshimaliwa.

Moshilongo shetu muka omu na omahala omawaanawa hoka tatu vulu okuya naanegumbo yetu, ookuume ketu nenge naantu mboka twa hala okuya nayo ka tu iyuvithe ombili, tu uvite nawa tu iyuvite enyanyu ewanawa.

Ondjuhwa ohayi pelwa opo ku monike onyama yoku liwa. Ondjuhwa ohayi pewa omayi ngoka haga liwa nenge haga landithwa opo ku monike oshimaliwa. Ondjuhwa ohayi pewa aayenda ya simana, oku ulika esimano.

Uuyuni wopayife otunapo omambakumbaku. Omambakumbaku ogo hatu longitha oku pulula omapya getu oshoka ohaga endelele noonkondo. Shampa ngaa walanda embakumbaku lyoye, ngoye topulula epya lyoye, nenge tovulu owala okufuta omuntu apulule epya lyoye. Embakumbaku ohali endelele noonkondo.

Eyoka oshinamwenyo shimwe sha nika oshiponga nayi noshina uuzigo. Eyoka otali vulu okukulya nuuzigo mbono otawu vulu okuya molutu lwoye awuhe awuhe. Ndele ngele inoya koshipangelo mbala mbala oto vulu okusa.

Moshilongo shetu muka omu udha omahala omawanawa, hoka to vulu okuya naanegumbo yoye, nookume koye, nomusamane nenge nomulukadhi gwoye. Tamu vulu okuya opo mu ka tale uuwanawa woshilongo sheni.

Oohi ohadhi adhiwa moondombe, omo hadhi kala nomo hadhi kwatelwa. Ohi ohayi telekwa nenge hayi kangwa opo yi liwe. Ohi ohayi kukutikwa opo yi pungulwe yi liwe, monakuyiwa.

ondjuhwa ohadhi tekulwa opo ku monike onyama yoku liwa. Na ishewe ondjuhwa ohayi vala omayi, nomayi ngoka ohaga liwa, nenge haga landithwa opo ku monike oshimaliwa. Ishewe ondjuhwa ohayi dhipagelwa aayenda ya simana, okuulika esimano.

Momuthigululwakalo gwOshiwambo otuna mo eshisha. Eshisha ohatu li longitha okusiikilila iilya yetu, opo kaayi liwe po koombuku, nenge kuudhila. Na ishewe ngele twa ka kala twa halamo iilya, ohatu kutha mo eta tu siikileko.

Ongombe ohayi longithwa okupulula omapya. Ongombe ohayi dhipagwa ngele puna iituthi iinene ngaashi oohango nenge oosa opo pu paluthwe aayenda. Ongombe ohayi kandwa wo opo pu monike omahini.

Aantu ohaya kwata oohi noonete, oonete ndhoka dhina uumbululu uushona, opo oohi kaadhi pite mo. Oohi ndhika ohadhi telekwa nenge hadhi kangwa opo dhi liwe, tadhi vulu oku kuku tikwa opo dhiliwe ko nakuyiwa, enge tadhi vulu wo oku landithwa opo ku monike oshimaliwa.

Oohi ohadhi telekwa nenge hadhi kangwa, opo dhi liwe. Oohi wo ohadhi vulu oku kukutikwa opo dhi liwe konakuyiwa. Oohi ohadhi vulu wo oku landithwa, opo ku monike oshimaliwa, oshoka oohi odha simana.

Muuyuni wopaife otu na mo uushina wokupulula omapya getu. Uushina mbuka uupu lela okulongitha, nohau tulwa owala omahooli, ngoye to pulula epya lyoye kaape na nando uudhigu washa. Ngele owa pulula epya lyoye, ngoye to kunu iilya yoye.

Muuyuni wetu wopaife muno ohatu longitha omambakumbaku. Omambakumbaku ogo ha tu longitha opo tu pulule omapya getu, oshoka omambakumbaku oha ga endelele na ihaga kwata ethimbo ngaashi hatu longitha oongombe nenge oondongi.

Omakuki ohaga li wa piituthi yi ili noyi ili, taga vulu okuliwa piituthi ngaashi: oohango, omavalo nosho wo iituthi yi ili noyi ili. Omakuki omatoye haga kala gena uutoye uuwanawa.

Moshilongo shetu muka omuna omahala omawanawa hoka to vulu okuya noofelende dhoye nenge naanegumbo lyoye oshi ikolelela kungweye kutya owa hala okuya nalye wu katale uuwanawa woshilongo sheni.

Ongombe oha yi tu pe omahini ngoka ha tu vulu okunwa momahini ngoka oha mu vulu wo oku ningwa otyiisa noyogata oshowo mongombe oha mu zi onyama, onyama ndjoka ha yi vulu okuliwa yimwe oha yi vulu okukukutikwa yi ninge uumbilitongo mboka wo hawu liwa kaantu.

Ohi ohayi telekwa, nenge hayi kangwa opo yi liwe. Ohi ohayi kukutikwa opo yi pungulwe, yiliwe monakuyiwa. Aantu ohaayi kofuka nenge koondombe okukwata oohi dhoka, tse tukale twedhilya, tukale tuna uukolele.

Hailongo ayihe muuyuni yi na oonduli, sho osho hashi etitha aantu ta ya zi kiilongo yi ili noyi ili ta ye ya moshilongo shetu opo ya tale oonduli ndhika. Oonduli ndhika sho tadhi ya okutalika ohapu futwa oshimaliwa. Shika ohashi etitha iimaliwa moshilongo.

Ohi ohayi telekwa nenge hayi kangaroo opo yiliwe. Ohi ohayi kukutikwa opo yipungulwe yiliwe monakwiiwa. Aantu ohaya yi kofuka nenge koondombe okukwata oohi.

Ha iilongo ayihe muuyuni koonono yina oonduli. Shika ohashi etitha aantu taya zi kiilongo yi ili noyi ili opo ye ye ya tale oonduli dhika. Shika ohashi eta wo oshimaliwa moshilongo shetu oshoka oonduli inadhi dhipagwa.

Kuuyunu wetu mbuka wopaife otuna ko omambakumbaku. Ohatu longitha omambakumbaku, oku pula omapya getu. Shampa ngaa hatu longitha omambakumbaku ngaka, omlwaashoka ohaga endelele, na ihaga kwata oowili odhindji, kashishi ngaashi to longitha oongombe, nenge oondoongi.

Ondjuhwa ohayi tselwa opo ku monike onyama yokuliwa. Ondjuhwa ohayi tula omayi ngoka haga liwa nenge haga landithwa opo ku monike iimaliwa. Ondjuhwa ohayi tselwa wo yi gandjiwe kaayenda ya simana oku ulika esimano.

Muuyuni wopaife otuna omambakumbaku, ngoka hatu longitha okupulula omapya getu. Omambakumbaku ngoka ogo naanaa omapu okulongithwa, shaashi ohaga endelele, go ihaga manapo ethimbo.

Oondjuhwa ohadhi tselwa opo kumonikwe onyama yokuliwa, ondjuhwa ohayi vala woo omayi ngoka haga liwa nenge haga landithwa opo kumonikwe iimaliwa. Ondjuhwa ohayi tselelwa aayenda yasimana opo kuulikwe esimano.

Oohi ohadhi vulu okutelekwa nenge okukangwa opo dhi liwe. Oohi ohadhi vulu wo okukukutikwa opo dhi liwe konakuyiwa, nenge oohi ohadhi vulu okulandithwa opo ngaa ku monike oshimaliwa.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa opo ku monike onyama yokuliwa. Oondjuhwa ohadhi zi omayi ngoka haga liwa nenge haga landithwa opo ku monike iimaliwa. Ondjuhwa ohayi dhipagelwa aayenda ya simana, oku ulika esimano.

Moshilongo shetu muka otuna mo omahala omawanawa hoka to vulu okuya nookume koye nenge naanegumbo yoye. Mukiiyuvithe nawa oshoka omahala ngano otamu vulu oku monako iinima oyindji iiwanawa yuuyuni.

Muuyuni muka otuudhamo omahala omawanawa hoka tovulu okuya naanegumbo yoye tamuvulu okukiiyuvitha nawa, okutala iinima ndjoka iinaamu mona nale, nokukala tamuli iikulya yomithigululwakalo dhilwe.

Ha yilongo ayihe muuyuni yi na oondjamba. Shika ohashi eta aantu yaya zi kiilongo yi ili noyi ili taye ya moshilongo shetu, opo ye ye ya tale oondjamba dhika, na shino ohashi eta oshimaliwa moshilongo, nosha simana unene opo oondjamba kaadhi dhipangwe nande.

Ekondombolo ohali dhipagwa opo ku monike onyama yoku liwa. Lyo ohali vulu oku landithwa opo ku monike oshimaliwa. Ekondombolo ndika otali vulu dhipagelwa aayenda okuulika esimano.

Muuyuni wopayife otu napo omambakumbaku, Omanbakumbaku ha ga longithwa oku pulula omatsa getu, Omambakumbaku oha ga endelele no iha gamanapo nando ethimbo. Ngele owa hala okupulula etsa lyoye ilandela embakumbaku lyoye.

Oohi ohadhi vulu okutelekwa nenge okukangwa opo dhi liwe. Oohi ohadhi vulu wo okukutikwa opo dhi liwe konakuyiwa nenge oohi ohadhi vulu okulandithwa opo ku monike oshimaliwa.

Oondjuwa ohadhi tu pe omayi nonyama yondjuhwa. Iinima mbika ohayi liwa opo tu kale tu na uukolele noovitamine ndhoka twa pumbwa momalutu getu.

Muuyuni wopayife omuna omambakumbaku. Omambakumbaku hatu vulu okuga longitha ngele tatu pulula omapya getu oshoka omambakumbaku ohaga endelele ihaga gamanapo ethimbo go omapu nokulongitha.

Ha iilongo ayihe muuyuni yina onduli shika ohashi eta aantu taazi kiilongo yi ili noyi ili tayeya moshilongo shetu opo yeye ya tale oonduli dhika ,onduli dhika sho ngaa tadhi talika ngaaka aantu ohaa futu oshimaliwa shika ohashi eta oshimaliwa moshilongo.

Moshilongo shetu muka omuna omahala omawanawa hoka to vulu okuya ngele wuli naanegumbo lyoye nenge nookume koye nenge wuli nomusamane goye nenge nomukulukadhi goye opo muki yuvithe nawa ne mu tale uuwanawa woshilongo sheni.

Muuyuni mbuka otuna mo omahala omawanawa mpoka sho nga toyiko ngoye ino hala oku zakowe ,oshoka omahala ngano omawanawa lela to vulu okuyako nookume koye nenge naanegumbo lyoye oshi ikolelela kungoye kutya owa hala oku kiyu vitha nawa nalye.

Oondjuhwa ohadhi tselwa opo kumonikwe onyama yo kuliwa, ondjuhwa wo ohayi zi omayi ngo haga liwa nenge haga landithwa opo kumonikwe iimaliwa ohayi tselwa wo aayenda ya simana oku ulika esimano.

Uuyuni wopaife ohatu longitha uushina wokupulula. Uushina mbuno ohatu wu longitha opo tu pulula omapya getu. Ohawu yi owala omahooli wo uupu nawa nokulongitha kawudhigu nande aae.

Oohi oha dhi telekwa nenge ha dhi kangwa opo dhi liwe. Oohi oha dhi vulu woo oku kukutikwa opo dhi liwe konakuyiwa. Oohi ndhika oha dhi vulu woo oku kwatwa etadhi landithwa opo kumonike oshimaliwa.

Hayilongo ayihe muuyuni yina oondjamba. Shika ohashi etitha aantu taya zi kiilongo yiili noyi ili yeye moshilongo shetu ya tale oondjamba dhika. Shi ngaa aantu tayeya ya tale oondjamba dhika oha futu oshimaliwa. Oondjamba inadhi dhipagwa oshoka ohadhi eta oshimaliwa moshilongo.

Yayilongo ayihe koonono yina oonduli. Oshoka aantu oha zi kiilongo yiili noyi ili tayeya moshilongo shetu ya tale oonduli dhika. Sho oonduli dhika tadhi taliwa oha ku futiwa oshimaliwa. Shika oshiwanawa opo kaatu dhipage we oonduli oshoka ohadhi eta oshimaliwa moshilongo.

Oongombe ohadhi tu pe omahini ngoka haga nuwa kaantu. Omahini ngaka ohavulu wo okuningwa omagadhi. Moongombe muka ohamuzi onyama, oonyama dhimwe ohadhi kukutikwa dhi ningwe oombilitongo ndhoka wo hadhi liwa kaantu.

Oohi ohadhi telekwa nenge hadhi kangwa opo dhi liwe. Oohi ohadhi vulu oku kukutikwa opo dhi pungulwe dhi liwe monakuyiwa. Aantu ohaya yi koondombe nenge komadhiya okukwata oohi.

Muuyuni wongaashingeyi otu napo omambakumbaku, oha tu vulu okulongitha omambakumbaku okupulula omapya getu oshoka osho oshinima oshipu lela. Omambakumbaku oha ga endelele naamba ha tu pulula omapya inashi pumbwa oowili odhindji.

Muuyuni wetu muka omuudha omahala omawanawa. Hoka tovulu okuya naanegumbo nenge nomusamane goye nenge nomukulukadhi goye. Nenge nookuume koye opo muye mu kiiyuvithe nawa ne mutale uuwanawa woshilongo sheni.

Kashishi iilongo ayihe muuyuni, yina oonduli. Shika ohashi etitha aantu taazi kiilongo yi ili noyi ili, opo yeye ya tale oonduli dhoka. Sho ngaa taa tala oonduli dhoka, ohaa futu oshimaliwa. Onawa kaatu dhipage oonduli, shaashi odho hadhi eta oshimaliwa moshilongo.

Muuyuni wopaife ohatu longitha uushina woku pulula. Uushina mboka uupu nawa noku longitha, ohawu yi owala omahooli. Ihawu kwata ethimbo ngaashi to longitha oongombe nenge oondoongi.

Ha iilongo ayihe muuyuni koonono yi na oonduli . Shika ohashi etitha aantu taya zi kiilongo yi ili noyi ili opo ye ye moshilongo shetu ye ye ya tale oonduli dhika . Shi ngaa taya tala oonduli dhika ohaya gandja oshimaliwa oshoka , inatu dhipaga oonduli oshoka ohadhi eta oshimaliwa moshilongo shetu .

Oohi odhina oshilonga nayi molutu lwetu . Oohi ohadhi liwa nohadhi tupe uundjolowele , tukale tuna oonkondo tse tuvule okulonga iilonga yeti. Oohi ohadhi vulu okutelekwa momeya gowala nenge tovulu okudhi kanga, shikolelela kungoye kutya owa hala okulya ohi yoye ngiini.

Hailongo ayihe muuyuni koonono yina oonduli, shika ohashi etitha aantu taazi kiilongo yi ili noyi ili opo yeye moshilongo shetu yeye yatale oonduli. Ihe aantu mbaka taya tala oonduli ndhika ohaya futu oshimaliwa. Oonduli inadhi pumbwa okudhipagwa oshoka ohadhi eta oshimaliwa moshilongo shetu.

Moshilongo shetu muka otunamo omahala omawanawa mpoka tovulu okuya nookuume koye, naakwanezimo lyoye, nomusamene goye nenge nomukulukadhi goye, opo muka mone uuyuni niinima iiwaanawa mbyoka yiliko.

Oondjuhwa ohadhi dhipagwa opo ku monike onyama yoku liwa. Oondjuhwa ohadhi dhipagelwa woo aayenda uuna ye ya oku talelapo. Oondjuhwa ohadhi zi woo omayi ngoka taga vulu oku liwa nenge taga vulu oku landithwa opo ku monike oshimaliwa.

Aantu mba haya yi muuyuni koonono yina oonduli oshoka shika ohashi etitha aantu taya zi kiilongo yili noyi ili taye ya moshilongo shetu, opo ye ye ya tale onduli ndhika. Oonduli ndhika inadhi pumbwa okudhipagwa, oshoka ohadhi eta oshimaliwa moshilongo nkene aantu taye dhi tala.

Ombwa yomomeya oyasimana uunene, oshoka ombwa ndjino yomomeya ohayizi omagadhi, ngoka hagavulu okutulwa momakutsi gaantu mboka haya ehama omakutsi. Ohayi kala komafuta, okohayivulu okwaadhika.

Moshilongo shetu muka omuudha omahala omawanawa mpoka tovulu okuya naakwanegumbo yoye nenge nomusamane goye nenge nomukulukadhi goye. Tamu vulu okuya pamwe etamuli iikulya iiwanawa ne tamutala wo uuwanawa woshilongo sheni.

Ombwa oshinamwenyo hashi kala naantu hashi kandula po omikundu odhindji. Ngele pegumbo lyeni pweya nando ombudhi ndele owuna ombwa megumbo lyoye ino tila oshoka ombwa otayi vulu okukandula po omukundu ngono.

Momuthigululwakalo gwaawambo ohatu teleke ondjuhwa tatu yitula omatama, oonyanga niikwamboga ndjiya iizize nawa opo gatowaleke iikulya yetu. Ondjuhwa ndjino yoshiwambo ontoye unene.

Uuyuni wopaife okuna omambakumbaku. Omambakumbaku ohatu galongitha opo tupulule omapya getu, oshoka omambakumbaku oha gendelele noku longa go omapu nokulongithwa nayi, iha gakwata ethimbo.

Uuyuni wapaife otuna ko omambakumbaku. Ohatu vulu oku longitha ombakumbaku ngano opo tu pulule omapya getu kaapuna nande uudhigu washa. Omambakumbaku ohage indelele noonkondo, ihaga mana po ethimbo nando.

Kayishi iilonga aihe koonono yina oondjamba nuumenye . Shika ohashi etitha aantu taya zi kiilongo yiili noyili , tayeya koshilongo shetu opo yeye yatale iinamwenyo mbika noondjamba, shika ohashi etitha iimaliwa moshilongo shetu.

Ha iilongo ahiye muuyuni koonono yina oondjamba, oshoka aantu ohaya zi kiilongo yi li noyi li ta yeya koshilongo shetu opo yeye ya tale oondjamba dhika. Oshoka oshina oshilongo nayi opo katu dhipage oondjamba dhetu, oshoka ohadhi eta oshimaliwa moshilongo.

Ha iilongo ayihe muuyuni koonono yina oondjamba, oshoka ngashingeyi aantu ohaa zi kiilongo yiili noyiili ta yeya moshilongo shetu, opo yeye ya tale oondjamba noonduli. Osha pumbiwa opo oondjamba noonduli kadhi dhipagwe , oshokaa ohadhi eta oshimaliwa moshilongo shetu.

Oondjuhwa ohadhi pewa okulya opo kumonike onyama yokuliwa. Ondjuhwa ohayi vala wo omayi ngoka haga liwa nenge haga landithwa opo kumonike iimaliwa. Ondjuhwa ohayi pewa wo aayenda yasimana okuulika esimano.

Muuyuni wopaife ohatu longitha omambakumbaku. Ohatu longitha omambakumbaku ngano opo tupulule omapya getu. Shika oshinima hashi endelel nayi sho ihashi kwata ethimbo ngaashi tolongitha oongombe nenge oondoongi.

Otuna omatama, omatama omawanawa, omatiligane pyu. Omatama ngoka ohatu ga longitha ngele tatu teleke iikulya yetu, opo ga towaleke iikulya yetu, yi kale ya towala na oyina omulyo omuwanawa

Oondjuhwa ohaipewa opokumonike onyama yokuliwa. Ohaivala omayi goka hagaliwa nenge hagalandwa opo kumonike iimaliwa. Ondjuhwa ishewe ohaipewa aayenda yasimana okuulika esimano enene.

Moshilongo shetu otu namo omahala omawanawa hoka tovulu oku ya naanegumbo yoye, nookuume koye, nomusamane nenge nomukulukadhi gwoye. Oshi ikolelq kutya owa hala okunya nalye opo wukatale uuyamba woshilongo sheni.

Ha iilongo ayihe muuyuni yi na iinima yi ifa, shika ohashi e titha aantu taya zi kiilongo yi ili noyi ili opo ye ye moshilongo shetu ye ye ya tale uuwanawa woshilongo shetu nankene oshilongo shetu sha shitwa kumushiti gwetu.

Moshilongo shetu muka omu udha omahala omawanawa mpoka to vulu okuya naanegumbo lyaandjeni, ookume koye nenge omusamane goye nenge omukulukadhi goye. Shi ikolelela kutya owa hala okuya na lye, opo wu ka tale uuwanawa woshilongo sheni.

Oondjuhwa ohadhi dhipagwa opo dhiliwe nenge oondjuhwa ohadhi vulu okudhipagelwa aayenda opo dhiliwe kaayenda, shoka ohashi ulike esimano. Oondjuhwa ohadhi zi wo omayi ngoka taga vulu okuliwa nenge taga vulu okulandithwa opo kumonike oshimaliwa.

Ha iilongo ayihe muuyuni yi na uumenye, oshoka aantu oha ya zi kiilongo yi ili no yi ili ta ye ya kiilongo ye tu huka ku na uumenye, opo ye ye ya tale uumenye. Sho ngaa ta ya tala uumenye mbuka, oha ya futu oshimaliwa.

Ha iilongo ayihe muuyuni koonono yina oondjamba aantu osho hayazile kiilongo yawo ,tayazi kiilongo yi ili noyi ili tayeya moshilongo shetu tayeya ya tale oondjamba onkene natu kale ihatu lwitha oondjamba dhetu oshoka ohadhi eta oshimaliwa moshilongo.

Ohi oshinamwenyo shimwe oshiwanawa oshoka ohashi liwa no hashi tu pe oonkondo momalutu getu. Ohi yoye oto vulu oku yi teleka momeya gowala nenge to vulu oku yi kanga, shi ikolelela kungoye kutya owa hala okulya ohi yoye ngiini.

Muuyuni wokonena ohatu longitha omambakumbaku opo okupulula omapya getu, oshoka omapu nokulongithwa go ohaga endelele, go ihaga kala po oowili odhindji.

Oongombe ohadhi longithwa okupulula omapya, ongombe ohadhi dhipagwa wo piituthi iinene ngaashi oosa nenge oohango opo dhi paluthe aayenda. Oongombe ohadhi kandwa opo dhi tupe omahini gokunwa nokulya noshithima.

Oongombe ohadhi longithwa oku pulula omapya. Oshowo oongombe ohayi dhipagwa piituthi iinene ngaashi oohango nenge oosa, opo paluthwe aahenda. Oongombe ohadhi kandwa wo opo dhi tupe omahini.

Muuyuni muka omuna omahala omawanawa ngoka tovulu okuya naanegumbo lyoye nenge nookuume koye nenge nomusamane goye nenge nomukulukadhi goye. Etamu kiiyuvitha nawa ne tamuka mona iinima mbyono inaamu mona nale.

Muuyuni wopaife ohatu longitha omambakumbaku, opo tu pulule omapya getu. Omambakumbaku ngoka ohaga endelele noonkondo, na ihaga kwata ethimbo ngaashi to longitha oongombe noondoongi.

Muuyuni wetu muka omu udha omahala omawanawa hoka to vulu okuya ngele wuli naanegumbo lyoye nenge noofelende dhoye nenge nomusamane goye nenge nomukulukadhi goye. Oshi ikolelela ku ngoye kutya owa hala okuya nalye opo mu ka tale uuwanawa woshilongo sheni.

Oto vulu okuya nookuume koye, omusamane goye nenge naanegumbo lyoye komahala omawanawa hoka tamu vulu okukalya iikulya mbyoka iiwanawa, ya telekwa nawa niitoye nawa. Ne eta mu ziko nee mwa nyanyukwa mu uvite ombili.

Otuna oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tupe onyama nomayi. Ndjono iikulya hayi liwa kaantu hayi tupe uundjolowele nuukolele komalutu getu, hatuvulu oku kalonga iinima ayihe mbyoka tatu vulu molwaashoka otuna uukolele twewupewa komayi nenge konyama yetu.

Otuna aawambo aantu mboka haya longitha iiti nomwiidhi oku tunga omagumbo gawo. Aantu mbaka ohaya tungu omagumbo gaka kaawambo, aawambo yetu.

Moshilongo shetu muka omuudha omahala omawanawa hoka tovulu okuya naanegumbo yaa ndjeni nenge noofelende dhoye nenge nomusamane goye nenge nomukulukadhi goye, opo mukatale uuwanawa woshilongo sheni. Ne mwii yuvithe nawa muuvite ombili.

Ongandu oya nika oshiponga noonkondo. Ohayi vulu oku ehameka omuntu, oshoka ohayi vulu oku ku lya ngoye to ehama noonkondo. Ngele owa lika kongandu oshiwanawa okuya koshipangelo, opo waa kwatwe nando okuuvu wa sha.

Aantu oha ya yi koofuka nenge koondombe oku ka kwata oohi. Ohi ohayi kukutikwa opo yi pungulwe yi li we monakuyiwa nenge ha yi telekwa nenge yi kangwe opo yi liwe.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa opo ku monike onyama yoku liwa. Ondjuhwa ohayi vala wo omayi, ngoka haga liwa nenge haga landithwa opo ku monike oshimaliwa. Ondjuhwa ohayi dhipagelwa aayenda, okuulika esimano.

Ha iilongo ayihe muuyuni yi na ouumenye, shika ohashi etitha aantu taya zi kiilongo yi ili noyi ili, opo ye ye ya tale uumenye mbuka. Shika ohashi etitha iimaliwa moshilongo, onkene inatu pumbwa okudhipaga uumenye.

Momuthigululwakalo goshiwambo, tse ohatu ningi omboloto yetu, ohatu yi ithana oshikwiila shono hashi ningwa nuusila womahangu, to tula mo osuuka yoye nomongwa goye, ngoye oto vulu oku shi kanga nenge wushi teleke momeya nenge wushi yothe pomakala oshi ikolelela hungover.

Aantu ohaya longitha oonete okukwata oohi momadhiya, oshoka oohi dhika odhina oshilonga momalutu getu, ohadhi tu ope uundjolowele. Osha ikolelela ku ngoye mwene kutya owa hala okuteleka ohi yoye momeya gowala, nenge owa hala oku yi kanga opo wu yi lye nawa.

Ondjuhwa ohayi pewa opo kumonike onyama yokuliwa. Ondjuhwa ohayi pewa omayi ngoka haga liwa nenge haga landithawa opo kumonike iimaliwa yo ohayi pewa aayenda yasimana okuulika esimano enene.

Momuthigululwakalo gwAawambo, otuna mo omashisha. Omashisha ogo hatu longitha opo tu tule mo iilya yetu, tuyi siikile kaayi liwe po koombuku, nenge kuudhila. Tse ngele tatu ka pumbwa iilya yetu mbyoka, ohatu kuta mo eta tu siikile ko noshimpato.

Aantu nomuthigululwakalo goshiwambo ohatu li oondjuhwa tse tatu li oshithima tse tatu li omboga. Iinima mbika oyina uundjolowele nohayi tu pe oonkondo omalutu getu ga kale ga ngomeka go gakale gena oonkondo sho tatu longo iilonga yetu.

Aantu ohaya yi komafuta nenge koondombe , opo yakakwate oohi. Oohi ohadhi kwatwa noonete. Ngele oohi ndhika dha kwatwa ohadhi vulu okutelekwa etadhi liwa, nenge ohadhi vulu okulandithwa opo kumonike oshimaliwa .

Iilongo ayihe muuyuni koonono ka yi na oondjamba oshoka aantu oha ya zi kiilongo yi ili, no yi ili ,tayeya moshilongo shetu oku talaoondjamba. Oshina oshilonga nayi katu dhipage oondjamba oshoka oha dhi eta oshimaliwa moshilongo.

Aantu ohayayi koondombe okukwata oohi, oohi ndhika ohadhi kwatwa noonete. Oonete ndhoka dhina uumbululu uushona opo kaadhi vule okupitamo monete mo. Oohi ndhika ohadhi kukutikwa ,opo dhi pungulwe dhi liwe konakuyiwa, nenge hadhi telekwa, nenge hadhi kangwa opo dhi liwe.

Moshilongo shetu muka omwa udha omahala omawanawa , hoka to vulu okuya naanegumbo, noofelende, nomusamane gwoye nenge nomukulukadhi gwoye opo muye mu ka tale uuwanawa woshilongo shetu ne mu iyuvithe ombili.

Oondjuhwa ohadhi dhipagwa opo ku monike onyama yoku liwa. Oondjuhwa ohadhi zi wo omayi ngoka taga vulu wo oku liwa nenge taga vulu oku landithwa opo ku monike oshimaliwa. Oondjuhwa ohadhi dhipagelwa aayenda ngele yeya oku talelapo.

Muuyuni wopayife ohatu longitha omambakumbaku opo tu pulule omapya getu oshoka omambakumbaku ohaga endelele go ihaga manapo ethimbo nande. Omambakumbaku omapu noku longitha.

Ondjuhwa oshinamwenyo shimwe hashi tupe omayi nonyama yondjuhwa. Iinima mbika ohayi tupe uukolele momalutu getu, hayi tu kokeke nohayi tupe oonkondo sho tatu ka longa iilonga yetu yi ili noyi ili.

Muuyuni wongashingeyi otuna mo omambakumbaku ngoka haga vulu okupulula nago omapya getu, oshoka omambakumbaku ohaga endelele no ihaga mana po ethimbo nande go omapu nokulongitha.

Ha iilongo ayihe muuyuni koonono yi na oonduli. Shika ohashi eta aantu taya zi kiilongo yimwe, opo ye ye miilongo yetu yatale oonduli. Sho taya tala oonduli ohaya futu iimaliwa, opo nawa kaatu dhipage oonduli oshoka ohadhi eta oshimaliwa moshilongo shetu.

Muuyuni otu na mo omahala omawanawa hoka to vulu okuya naanegumbo lyoye, nenge noofelende shoye, nenge nomusamane gwoye nenge nomukulukadhi gwoye shi ikolelela kutya owa hala oku ka tala iinima yoye iiwanawa nalye, nongele owa hala okuya ongoye awike, oshili wo nawa.

Moshilongo shetu muka omuudha omahala omawanawa hoka tovulu okuya naanegumbo lyoye, nenge tovulu okuya nookuume koye, nenge nuunona woye, nenge nomusamane gwoye, nenge nomukulukadhi gwoye. Tovulu okukatala uuwanawa woshilongo shoye etamu li nawa mu uvite ombili.

Moshilongo shetu muka omuudha omihoko dhi ili nodhi ili tuna mo muna Aawambo. Aawambo haya longitha omalilo galongwa moombale moka haya tapele oshimbombo shawo, oshimbombo oshiwanawa shomahangu shalongwa miilya yomahangu.

Ilandela iipundi yoye iiwaanawa ya kola nawa, hoka to vulu oku kuutumba naanegumbo yaandjeni tamu tala oradio yomuzizimbe nenge hoka taku vulu oku kuutumba aayenda uuna yeya oku mu talela po, ngoye to ilandele oka taafula koye ka kola nawa.

Moshilongo shetu otunamo oondjamba. Aantu ohaya vulu okuza kiilongo yi ili yeye moshilongo shetu opo yakale taya tala oondjamba. Shika ohashi eta oshimaliwa moshilongo shetu na oshili sha simana.

Aantu ohaa zi kiilongo yi ili noyi ili, ta yeya moshilongo shetu opo yeye ya tale oonkoshi, iinamwenyo yomokuti. Oonkoshi dhoka shampa ngaa tadhi taliwa ngaaka, ohadhi eta oshimaliwa moshilongo.

Momuthigululwakalo gwOshiwambo otunamo uuyanda. Uuyanda owo mboka aantu haya siikile iilya yawo opo kaayilike koombuku nenge kuudhila . Ngele yapumbwa mo iilya ohaya vulu okukuthamo etaya siikile ko.

Muuyuni wongashingeyi kashishi oshidhigu nande okupulula epya lyoye oshoka otuna omambakumbaku. Omambakumbaku ohage endelele, nohage tukwathele okupulula omapya getu. Ihaga mana po nande ethimbo.

Muuyuni wo paife omuna uushina wo kupulula, uushina mbuka owapumbwa owala omahooli uupu nayi nayi nokulongitha na ihawu kalapo ohawu endelele.

Moshilongo shetu Namibia otuna mo oonduli. Ngashingeyi kashishi iilongo ayihe muuyuni koonono yina oonduli. Onduli oshinamwenyo shimwe tashi vulu okweeta oshimaliwa moshilongo shetu, ihe aantu mboka haya zi kiilongo yi ili noyi ili, oha yeya moshilongo shetu, opo yeye ya tale oshinamwenyo shoka.

Omatama ohatu ga longitha ngele tatu teleke iikulya yetu. Ngele tatu teleke oonyama dhetu ohatu tula mo omatama opo iikulya yikale ya towala nawa.

Moshilongo shetu muka otu na mo oondjamba noonduli. Miilongo yimwe kamu na nando odho oondjamba noonduli. Iinamwenyo mbika ohayi vulu okueta iimaliwa moshilongo, oshoka aantu sho taya zi kiilongo yawo ohaya vulu okuya moshilongo shetu opo ye ye ya tale owala iinamwenyo mbika.

Ondjuhwa oshinamwenyo shimwe shoka hashitupe onyama yondjuhwa, nomayi. Iinima mbika ohayi tupe uundjolowele molutu, opo tukale twakokekwa nawa.

Muuyuni wopaife otu na uushina, uushina mbuka ohawu vulu okulongithwa, okupulula omapya getu. Osho woo uushina mbuka ohawu pumbwa omahooli na uupu nawa nokulongitha.

Oondjuhwa iinamwenyo mbyoka yina oshilonga oshoka ohayi tupe iikulya hatu vulu onyama nomayi ,onyama yondjuhwa oyina uundjolowele nohayi kokeke omalutu.

Ha Iilingo ayihe koonono muuyuni yi na oonduli. Aantu oha yazi kiilongo yi ili no yi ili ta yeya moshilongo shetu opo yeya yatale oonduli, shika oha shi eta oshimaliwa moshilongo shetu no shina oshilonga nayi.

Aantu oha yalongitha oonete oku kwata oohi, oohi ndhika ohadhi liwa nodhina uundjolowele molutu lwetu, dhimwe ohadhi telekwa nga owala momeya nenge dhimwe oha dhi kangwa, shi ikolekela kutya ngoye owahala okulya ohi yoye ngiini.

Ondjuhwa ohayi vulu okutu pa omayi nonyama. Iinima mbika ohatu vulu okuyi lya, opo u kale tu na uundjolowele, tse tu kale twa koka nawa.

Aawambo oyo yamwe yaantu mboka haya longitha uuyanda mono haya siikile iilya yawo, nongele oya pumbwamo iilya, ohamu kuthwa ko ta ku siikilwa opo kayi like woo koombuku nokuudhila.

Ombwa yomomeya osho oshinamwenyo shono hashi kala momeya gefuta. Ombwa yomomeya oya simana noonkondo, oshoka ohayi vulu okuza omagadhi ngoka haga vulu okutulwa momakutsi gaanona nenge gaantu mboka taya ehama omakutsi.

Ondjuhwa yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi vulu oku tu pa iikulya monkalamwenyo. Ondjuhwa ohayi vulu oku tu pa onyama nenge omayi. Iinima mbika oyi na uundjolowele momalutu getu, hayi tu kokeke nohayi tu pe oonkondo.

Oonzi odho iinamwenyo yimwe mbyoka kudho haku zi iipa mbyoka hayi vulu okulongithwa mokuninga iikutu nuundjato. Koonzi ohaku zi wo onyama ndjoka hatu li.

Onawa tushi kutya Namibia evi lyetu ndika oli na uuyamba owundji hawu vulu kweeta aantu taya zi kiilongo yilwe ye ye koshilongo shetu ye ye yatale uuyamba waNamibia.

Oongombe iinamwenyo hoka hakuzi omahini noshowo omagadhi goongombe ngoka haga liwa kaantu. Oongombe ohadhi tupe onyama, dhimwe ohadhi vulu oku kukutikwa dhiningwe uumbilitongo mboka wo hawuliwa kaantu.

Hailongo ayihe yi na oonduli, oshoka aantu ohaya zi kiilongo yi ili noyi ili yeye moshilongo shetu opo yeye ya tale oonduli ndhika. Oshinima shika ohashi e ta oshimaliwa moshilongo nosha simana unene.

Ha iilongo ayihe yina oonduli, shika ohashi eta aantu yaza kiilongo yimwe yeye moshilongo shetu ya tale oonduli. Ohashi eta oshimaliwa moshilongo noshasimana.

Omatama ohatu ga longitha ngele tatu teleke iikulya yetu oshoka omatama ohaga towaleke iikulya yetu. Ngele to landa omatama goye ga yoga ngoye toga tete nawa ngoye toga tula mokambiga koye oshoka iikulya yoye otayi kala ya towala nawa.

Ondjuhwa oshinamwenyo shimwe shoka hashi tupe onyama yondjuhwa nomayi. Onkadhi ohayi tupe ayihe onyama nomayi, omanga ekondombolo ohali tu pe owala onyama yondjuhwa, oshoka ihali vala omayi.

Ombwa yomomeya oshinamwenyo wo shina oshilonga, oshoka ombwa yomomeya ohayi vulu okuza omagadhi. Omagadhi ngoka ohaga vulu okutulwa momakutsi gaantu mboka hayeehama omakutsi.

Oohi oyimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi liwa. Oto vulu okuteleka ohi yoye momeya e to li, oto vulu okukanga ohi yoye nenge oto vulu okuyi kukutika, shampa ya kukuta ngoye to yi tula po momeya. Oshi ikolelela kungoye kutya owa hala okulya ohi yoye yi li ngiini.

Ha iilongo ayihe koonono muuyuni yina oonduli, moshilongo shetu muka otunamo oonduli, naantu ohaya zi kiilongo yi ili noyi ili tayeya moshilongo shetu yeye ya tale oonduli. Oshinima shika ohashi eta oshimaliwa moshilongo.

Oongombe ohadhi tu pe omahini ngoka hatu nu, momahini ngoka ohamu vulu wo okulongwa uuyogata noolyuwisa ndhoka hadhi nuwa kaantu. Oshowo oongombe ohadhi tu pe onyama ndjoka hatu li, onyama ndjoka otayi vulu okukutikwa etayi ningwa woo uubilitongo mboka tawu vulu okuliwa kaantu.

Eyoka oshinamwenyo shimwe shanika oshiponga nonkondo oshoka oshina uuzigo, shapa eyoka ndika otalikuli ndele inoya koshipangelo mbala oto vulu okusa oshoka uuzigo mbuka owa nika oshiponga nayi.

Hayilongo ayihe muuyuni yi na oondjamba. MoNamibia yetu muka otu udha mo oondjamba. Aantu ohaya zi kiilongo yi ili noyi ili ye ye koshilongo shetu, opo owala yeye ya tale oondjamba. Shika ohashi eta iimaliwa moshilongo.

Eyoka oshinamwenyo shimwe sha nika oshiponga nani. Oshina uuzigo mboka wa nika oshiponga. Shaa nde tali kuli oto vulu oku ehama nayi. Ndele ngele inoya koshipangelo mbala oto vulu okusa. Ngele weya popepi neyoka nde toli mono hadhukila po kokule.

Muuyuni wopaife ohatu longitha omambakumbaku okupulula omapaya getu. Omambakumbaku ohaga endelele , go ihaga kala po ethimbo. Ngoye oto vulu okupulula epya lyoye moowili.

Oohi, oshinamwenyo shimwe hashi vulu oku liwa kaantu. Oohi oha dhi liwa , shi ikolelela kutya owa hala oku dhi teleka momeya, nenge owa hala oku dhi kanga, ongweye mwene to hogolola kutya owa hala oku lya ohi yoye ngiini.

Muuyuni wopaife otuna mo uushina wokupula. Uushina mbuka ohawu yi owala omahooli ngoye to pulula epya lyoye. Uushina mbuno oto vulu owala oku walongitha moowili ihawu kwata ethimbo oshinima oshipu nawa.

Miikombo oha muzi omahini ngono haga li wa kaantu noshowo oonyama dhoka hadhi li wa kaantu, oonyama dhino ohadhi vulu oku kukutikwa tadhi ningwa uumbilitongo mbuka ohawu vulu wo oku li wa kaantu.

Owa hala oku tameka, oku mbaaka iikuki yoye wuli megumbo? Mpaka kapuna uudhigu washa. Shoka wa pumbwa uusila, omongwa , omayi, osuuka , omagadhi, ombuta niinima aihe mbyoka ya pumbiwa mokushikuki opo shikale shatowala. Oto vulu wo oku gwedha po iikwamboga yoye, kapuna nande omukundu gwasha